Sawirkan waxaa ka muuqdo meel beera beero eh kuraasaa taalo sido kale miisasa yaalaan lake kuraas gaduuda ka dhex muuqdaan waa meel dukureeshin eh